Manneen dhugaatii jechuun iddoo nuti deemnee dhugaatiiwwan garaagaraa mallaqa itti baasnee yookaan bituu dandeenyu yookiin argachuu dandeenyu. Manneen nyaataa jechuun akkasumas erga mana keenyaa baanee, maallaqa keenya baasnee iddoo nuti nyaataawwan garaagaraa bituu dandeenyudha.

Qonna jechuun gosa hojii dhala namaa keessaa tokko kan ta'e yoo ta'u, qonni Kun horsiisa loonii fi lafa qotuu jennee bakka lamatti kan qoodnudha. Qonni dhala namaaf bu'aawwan garaagaraa kennuu danda'a innis inni guddaan madda nyaataa fi madda galiitiif kan ooludha dhala namaatiif.

Barumsa jechuun adeemsa yookiin waanta dhalli namaa kana dura hin beekne dandeettii ta'uu danda'a, beekumsa ta'uu danda'a waanta kana dura hin beekne tokko erga gara biyya lafaatti dhufee adeemsa ittiin argamu barumsa jennee waamnudha. Inni Kun immoo karaa idilee fi al-idileetiin darbuu danda'a barumsi.

Hawaasa jechuun namoota baay'ee iddoo murtaa'aa ta'e tokko qabatanii kan jiraatan wantoota kanneen akka aadaa, siyaasa, amantii fi hiika wal fakkaataa ta'e kan qooddataniiti. Maatii jechuun immoo haadha, abbaaf maatii mana tokko keessa jiraatan wal gargaaruudhaafillee kan wal gargaaranidha jechuudha.

Geejiba jechuun hojii yookaan gocha waantota addaa addaa gara tokkoo gara iddoo biraatti daddabarsuu yoo ta'u, turizimii jechuun gabaabumatti daawwannaa jechuudha. Immigireeshinii jechuun karaa seeraan alaa fi seera qabeessaanis haa ta'uu, biyya gara biyyaatti ittiin seenuu jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun wantoota babbareedan yookaan iddoowwan, wantoota gara garaa tokko bareechuu dhaaf yookaan akka nama hawwataniif, akka bareedinaaf wanti nuti itti daballu 'Meeshaalee miidhaginaa' jedhamu.

Hawaasa jechuun walitti dhufeenya namoota baay'ee iddoo murtaa'aa ta'e tokko qabatanii kan waliin jiraatan karaa dhaabbilee adda addaatiin kan wal gargaaranidha. Maatii jechuun haadha, abbaa fi maatii mana tokko keessa waliin jiraatan karaa dhiigaa fi karaa adda addaa kan walitti dhufanidha.

Qonna jechuun gosa hojii dhala namaa keessaa tokko kan ta'e, fi hawaasni keenya dur irraa kaasanii itti fayyadamaa turanii fi qonni horsiisa loonii fi midhaan addaa addaa hojjetanii akka madda galiitti , madda jireenyaatti itti gargaaramanidha.

Geejjiba jechuun gocha yookiin hojii wantoota garaagaraa iddoo tokkoo gara iddootti kan geggeessu yoo ta'u, turizimii jechuun hojii daawwachuu jechuudha. Immiigireeshinii jechuun karaa seera qabeessas seera maleessas ta'u biyya biraarraa irraa gara biyya keessaatti seenuu yookiin bahuu jechuudha.

Eleektirooniksii gaafa jennu, Meeshaalee nam-tolchee hojjechuuf gaafatanidha. Fakkeenyaaf kompiitaroota garaagaraa ta'uu danda'a, bilbiloota garaagaraa ta'uu danda'u jechuudha Meeshaaleen kunniin.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaaleewwan garaagaraa deemnee giddu gala gabaa keessaa argachuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf oomishaalee kanneen akka qonnaan bulaan gara gabaatti ittiin nuuf dhiyeessu ta'uu danda'u. Akkasumas illee meeshaalee elektroniksii wantoota garaagaraa ta'uu danda'u.

Faaya jechuun waanta nuti uumamaan bareedina nuti uumamaan qabnu tokko irratti waanti nuti godhannu yookaan bareedina keenya dabalachuudhaaf jecha qaama ala keenyaatti waanti nuti godhannu faaya jennee waamuu ni dandeenya.

Geejjiba jechuun gocha yookaan adeemsa wantoota garaagaraa, namas ta'uu danda'a, iddoo tokkoo biraatitti daddabarsuu yoo ta'u, konkolaataawwan ammoo gosoota geejjibaa keessaa isa tokko yoo ta'u, namaan oofamanii wantoota adda addaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatitti geejjibuu kan danda'anii dha.

Geejjiba jechuun gocha namoota yookaan wantoota gara garaa gara iddoo tokkooti gara iddootti daddabarsu yommuu ta'u; Turiizimii jechuun immoo daawwachuu, yookaan daawwachiisuu jechuu dha. Immigireeshinii jechuun biyya biraa irraa gara biyya tokko keessatti ittiin seenu jechuu dha.

Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee nam-tolchee anniisaa eleektiriikaa fayyadaman jireenya keenya keessatti barbaachisoo ta'anii fi waantota addaa addaa kan fayyadamudha. Akka fakkeenyaatti bilbiloota garaagaraa yoo fayyadamne ittiin haasawuu fi yeroo dheerina yeroo gabaabsuuf kan nu gargaaranidha.

Asxaa jechuun boca yookaan fakkii yeroo baay'ee alaabaa gidduutti kan maxxanfamu akkasumas halluudhaan waanta tokko irratti kan maxxanfaman gartuu siyaasaa akkasumas dhaabbilee garagaraa bakka bu'aanii akkumattin bifuma isaanii saniin waanta bakka bu'uu barbaadan sana kan hiikaa isaa dabarsaniidha.

Nyaata jechuun lubbu-qabeeyyii kanneen ta'an akka walii galaatti fakkeenyaaf namaa fi bineeldonni jiraachuudhaaf yookaan lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf kan isaan qaama isaanii keessatti kan isaan ofitti fudhatan yookaan kan isaan fudhatanidha. Nyaanni kan namaa yoo ta'u, wantoota garaagaraa kanneen akka midhaanii wantoot garaagaraa irraa kan qophaa'uu danda'anidha.

Beeksisa jechuun odeeffannoowwan garaagaraa mootummaa fi dhaabbatawwan garaagaraan bahan odeeffannoo waktaawaa kan dabarsan bifa barreeffamaa fi miidiyaa hawaasaa irratti kan darban , akeekkachiisa garaagaraa illee dabarsuu kan danda'anidha.

Faashinii jechuun gabaabaa dhumatti wanta duraan hin jirre irratti dabalanii fakkeenyaaf haala uffannaa ta'uu danda'a wanta duraan hin jirre irratti dabalanuun faashinii jedhama.

Asxaa jechuun fakkii yeroo baay'ee gidduu alaabaatti maxxanfamtuu fi dhaabbileen garaagaraa Saba tokko kan bakka bu'u sochiiwwan kanneen akka siyaasaa fi wantoota adda addaa kan bakka buutu yeroo baay'ee biqilootaa fi bineensota irraa kan bakka buutudha

Biqiltoota jechuun waantota uumamaan biqilanii argaman, bu'aawwaan addaa addaa lubbu qabeeyyiif naannoo keenyaaf akkasumas waantota lafa irra jiran hundaaf bu'aa kan qabanidha. Biqiltoonni akka nyaataa, akka qorichaati fi akkasumas akka bashannanaatitti kan oolanidha.

Geejjiba jechuun gocha wantoota garaagaraa iddoodha gara iddoo tokkootti sochoosuu yookaan daddabarsuu kan of keessatti qabatu yoo ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo wantoota nam-tolchee anniisaawwan garaagaraan oofamanii nama yookaan meeshaalee addaa addaa gara biraatti dabarsuu danda'anidha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota addunyaa kanaarratti sadarkaa biyyaatti ta'uu danda'a sadarkaa naannootti yommuu dubbatan dubbiin isaanii namoota baay'ee biratti fudhatama argachuu kan danda'u akkasumas illee dhiibbaa uumuu kan danda'anii fi imaammataawwan garaagaraa baasuu kanneen danda'anidha

Rifeensa jechuun waanta yeroo baay'ee bifaan gurraacha ta'e, qaama ala lubbu qabeeyyii kanneen akka namaa mataa fi iddoowwan gara garaatiitti ba'anii akkasumas bineeldota gara garaatitti irratti ba'aniitooyi qaama keenya alaa gogaa keenya balaawwan gara garaa irraa oolchuudhaaf kan nuuf oolanidha.

Daldala jechuun madda galii dhala namaa keessaa isa tokko yoo ta'u, wanta tokko bitanii deebisanii bu'aa argatanii gurguruu jechuudha. Gabaa jechuun immoo iddoo nuti deemnee gurgurree wantoota adda addaa irraa argachuu dandeenyu kan bittaa fi gurgurtaan itti taasifamudha.

Nyaata jechuun wanta dhalli namaa akkasumas biqiltoonniiwwan gara garaa lubbuu dhaan jiraachuu dhaaf yookiin of tursuu dhaaf jecha dirqama kan itti fayyadamanii fi akka namaati ittiin fudhanne nyaanni wantoota gara garaa irraa qophhaa'uu kan danda'uu fi kan itti fayyadamani dha.

Geejjiba jechuun wantoota adda addaa iddoo tokkoo gara iddoo biratti dabarsuu yeroo ta'u turizimii gaafa jennummoo hojii daawwachuufi daawwachiisuu kan of keessaa qabudha. Imigireeshinii jechuun karaa seeraan alaas karaa seera qabeessaais ta'u biyya biraarra gara biyya biraatti ittiin seenuu jechuudha.

Siyaasa jechuun gabaabumatti waa'ee, bulchiinsa uummataatiin wal qabatudha. Siyaasni Kun waantota addaa addaa of keessatti qabachuu danda'a. Fakkeenyaaf filannoowwan garaagaraa adeemsisuu akkasumas immoo filannoon erga adeemsifamee booddee mo'uu fi mo'atamuu murtiiwwan garaagaraa hawaasaaf dabarsuu fa'aa qabata.

Nyaata jechuun waanta dhalli namaa biqiltoonni akkasumas lubbu qabeeyyiin hundi lubbuudhaan jiraachuudhaaf jecha kan isaan itti fayyadaman. Nyaanni waantota garaagaraa irraa qophaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf foon irraa ta'uu danda'a akkasumas biqiltoota irraa ta'uu danda'a.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota nuti mana keenya keessatti salphaadhumatti argachuu dandeenyu, jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisoo kan nuuf ta’anii fi hojii keenya kan nuuf salphisuu danda’an fakkeenyaaf meeshaalee wantoota irra rafuu dandeenyu, qottoo, haamtuu fi wantoota gara garaa ta'uu ni danda’u.

Daldala jechuun gocha wantoota adda addaa bitanii Isa bitan sana deebisanii gurguranii bu'aa irraa argatanii fi akkasumas gabaa jechuun immoo iddoo yookiin bakka itti bittaa fi gurgurtaan taasifamu bakka itti wanta tokko bituu dandeenyudha.

Hawaasa jechuun walitti dhufeenya namoota baay'ee kan ta'u wantoota kanneen akka amantii fi ilaalchaawwan garaagaraa kan waliin qooddatanidha. Maatii jechuun immoo kanneen akka ilma, ijoollee, abbaa, haadha kan qabuu fi wal gargaarsaaf kan oolanidha.

Hojii jechuun gabaabinumatti namni tokko yookaan waanta dhalli namaa jiraachuudhaaf jecha dirqama hojjechuu qabu jechuudha. Hojiin gara garaa gosa gara garaa qaba. Hojii humnaa ta'uu danda'a, hojii humna hin ilaallanne ta'uu danda'a wantoota gara garaati.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota mana keenya keessatti argaman, jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti kan fayyadamnu akkasumas hojiilee salphisuu kan danda'an amma fakkeenyaaf sireewwan gara garaallee ta'uu danda'a. Meeshaa waajjiraalee jechuun immoo faallaa sanaan iddoo hojiititti meeshaaleen ati fayyadamnu waajjiraalee keessatti kan argamanidha.

Geejjiba jechuun hojii wantoota adda addaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti daddabarsuuti. Turizimiin immoo hojii daawwachuu yookiin daawwachiisuu kan of keessatti qabuu fi Akka madda galii biyya tokkootti kan ooludha. Immiigireeshinii jechuun immoo adeemsa ittiin biyya biraatii gara biyya biraatti ittiin seenanidha.

Geejjiba jechuun hojii yookiin adeemsa wantoota adda addaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti daddabarsuu yookaan sochoosuuti. Konkolaataawwan meeshaalee nam-tolchee geejjiba kanaaf oolan yookiin namoota geejjibanidha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa nuti iti yaadneetoo taasisnu, kaayyoowwan gara garaatiif kan oolu, fakkeenyaaf bashannanaaf, fayyummaa dhaaf akkasumas beekamtii dhaaf, madda galitiif oolu sadarkaa addunyaatiittiin akka beekamnuf illee kan nu taasisuu danda'u dha.

Kopheewwan jechuun wanta namni miila isaanii gara gadiitti uffatani miilli isaanii inni gadii akka hin miidhamneef jecha of baraaruuf uffatan akkasumas akka bareedinaatittiinnillee uffachuu kan dandeenyu wantoota garagaraa irraa uummamuu kan danda'udha.

Beeksisa jechuun gabaabbinumatti odeeffannoo waktaawaa yeroo yeroon bahaniidha. Beeksisa kana baasuu Kan danda'u mootummaa tahuu danda'a, nama dhuunfaa tahuu danda'a akkasumas illee dhaabbileewwan garaagaraa tahuu danda'a. Fakkeenyaaf beeksisa hojii Kan fudhanne, beeksisni hojii kun nama qacaruufi nama qacarame sana Kan Wal quunnamsiisuu danda'udha.

Amantaa gaafa jennuu wanta dhalli namaa beekuu fi fayyadamu dha. Kana jechuun hiikaa jireenyaa jireenyi maal jechuu dha kan jedhu sana karaa ittiin beekuu danda'an akkasuumas karaa hafuuraatiin dhalli namaa uumaa isaa kan ittiin galateeffatu akkasumas kanatu na uume jedhanii kan ittiin beekani dha.

Oduu jechuun gabaasa yookaan odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan bahan dhaabbilee mootummaa kanneen akka tiivii raadiyoo fi kennamuu danda'a akkasumas bifa barreeffamaan bifa gaazexaan kennamuu danda'a. Darbanii odeeffannoo hawaasa keenya biraan gahanidha.

Qonna jechuun gosa hojii yookaan madda galii dhala namaa keessaa isa guddaa fi isa tokko yoo ta'u, qonna jechuun lafa qotuu fi biqiltuuwwan gara garaa horsiisuu kan of keessatti qabatu dha.

Arkiteekcharii gaafa jennu waanta nuti ijaaruudhaaf deemnu tokko maal fakkaata? Akkamittiin? Yoom xumurama? Kan jedhu tokkoof karoora ijaarsaa tokko baasuuti. Ijaarsa gaafa jennu ammoo waanta karoorsine sana qabatamaadhaan ijaarreetoo argamuu, dandeettii wantoota ogummaa keenya baafnee qabatamaadhaan ijaaruu jechuudha.

Manneen dhugaatii gaafa jennu iddoo hojii yookiin iddoo nuti bakka garaagaraa deemnee bitannee argachuu dandeenyu yoo ta'u, manneen nyaataa jechuun akkasuma iddoo hojii yookaan ammoo iddoo nuti maallaqa keenya baasnee nyaatawwan garaagaraa argachuu dandeenyudha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee socho'uudhaaf yookiin nuti itti fayyadamuudhaaf jecha anniisaa elektiriikii fayyadamanii fi jireenya keenya fooyyessuu keessatti gahee olaanaa kan taphachuu danda'anidha. Fakkeenyaaf bilbiloota garaagaraa yoo fudhanne haasaawwan garaagaraatiif kan oolanidha.

Seera kabachiisaa jechuun nama seerri biyya tokko keessa ittiin bahe akkasumas dambiiwwan garaa garaa yookiin nageenyi biyya tokko keessa ittiin bahee jiru hojii irra oolaa jira moo oolaa hin jiru kan jedhu yookaan kabajamaa jira moo kabajamaa hin jiru kan jedhu sana nama adda baasu jechuu dha. Fakkeenyaaf Poolisii fudhachuu dandeenya.

Meeshaalee manaa kan jennu meeshaalee mana keenya keessatti argaman kanneen akka waanta irra rafuu dandeenyu qottoo ta'uu danda'a fi wantoota biroo of keessatti qabachuu danda'a. Meeshaalee waajjiraa jechuun ammoo mana keenyaan alatti dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa keessatti kan argamanii fi kan itti fayyadamnudha.

Asxaa jechuun fakkii yookiin boca yeroo baay'ee gidduu alaabaatti maxxanfamtee kan argamtu dhaabbata yookiin sochiiwwan garaagaraa fakkeenyaaf sochii siyaasaa fudhachuu dandeenya isaan sana bakka buutee kan hiikaa yookiin maalummaa wanta sanaa kan ibsudha.

Bineensota manaa jechuun bineensota nama wajjin mana keessa jiraatan warra keessa jiraatan bu'aawwan kanneen akka eegumsaa, nyaataa fi hojiidhaaf kan oolan yommuu ta'an, bineensota alaa jechuun immoo namaan alatti bosona keessa kan jiraataniidha.

Siyaasa jechuun yeroo baay'ee waa'ee bulchiinsaatiin kan wal qabatu yoo ta'u, gochoota kanneen akka murtiiwwan dabarsuu, filannoo, mo'uu fi mo'atamuu, dhiibbaa uumuu fi waantota imaammatawwan garagaraa gubbaadhaa baasuudha. walumaaagalatti siyaasni bulchiinsaan waan wal-qabatudha.

Barumsa jechuun adeemsa wanta nuti kana dura hin beekne tokko erga itti dhalannee booda kan nuti argannu beekumsa kanaan dura hin beekne tokko karaa ittiin argannu barumsa jennee waamuu dandeenya.

Oomishaalee supper markettii jechuun meeshaaleen garagaraa dunkaana keessatti gurguramanidha fi jireenya keenya keessatti barbaachisoo ta'anidha.

Meeshaalee adda addaa jechuun gabaabumatti meeshaalee garaagaraa nuti jireenya keenya keessatti jireenya keenya salphisuudhaaf jecha kan nuti itti fayyadamnu fakkeenyaaf meeshaalee hojii meeshaalee waajjiratti argaman ta'uu danda'a

Biqiloota jechuun lubb-qabbeeyyii uumamaan kan namni dhaabu yookiin ofii isaanii lafa keessaa marganii kan argaman lubb-qabbeeyyii fi nama hundaaf akkasumas naannoo keenya bu'aawwan garaagaraa kan kennuu danda'an fakkeenyaaf nyaataaf ooluu kan danda'anidha

Kitaabota jechuun wantoota nuti dubbisneetoo beekumsaaf odeeffannoowwan gara garaa irraa argachuu dandeenyudha. Matseetii jechuunis akkasuma kitaaba xiqqoo taateetooyi dubbisnee beekumsa irraa kan argannu yoo ta'u, gaazexaawwan jechuun immoo maxxansoota yeroo baay'ee mootummaadhaan ba'anii odeeffannoowwan gara garaa dabarsuu danda'anidha.

Hawaasa jechuun walitti dhufeenya yookiin namoota baay'ee iddoo murtaa'aa ta'e tokko jiraatan wantoota kanneen akka aadaa fi amantii yeroo ta'u yeroo wal fakkaataa ta'an kan waliin qooddatanii fi maatiin immoo warra mana tokko keessa waliin kan jiraatanii fi kan wal gargaaranidha

Meeshaalee miidhaginaa jechuun Meeshaalee nuti yookaan waantota nuti iddoowwan garaagaraa bareechuudhaaf waantota garaagaraa bareechuudhaaf kan nuti itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf gundoo kan fudhannu akka fakkeenyaatti mana keenyatti maxxansanii bareedinaaf ta'uu danda'a.

Qonna jechuun gosa hojii dhala namaa keessaa isa tokko yoo ta'u, qonni kun immoo horsiisa loonii fi lafa qotuu kan of keessatti dabalatu yoo ta'u, jireenya namaa keessatti durirraa kaasee hojiirra oolaa kan turee fi ammallee madda galii namoota hedduu kan ta'edha.

Amantaa jechuun waanta dhalli namaa qofti beeku, karaa ittiin namni fi uumaan isaanii ittiin wal quunnaman, bu'aawwan garaagaraa namaaf kan qabu fakkeenyaaf karaa amantiitiin namni fayyuu danda'a. Bu'aawwaan hedduu kan dhala namaatiif qabu jechuudha amantiin.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota addunyaa kanarratti yookaan sadarkaa biyyaa yookaan sadarkaa naannootti beekamoo ta'an wantoonni jedhan namoota baay'ee biratti fudhatamaa kan ta'ee fi dhiibbaa uumuu kan danda'anii fi gumaacha baay'ee gumaacha baay'ee lammii isaaniif godhanidha.

Faaya jechuun wanta qaama keenya bareechuuf karaa alaatiin ofitti daballu faaya jennaan. Akka fakkeenyaatti qubeelaa, warqee, halluuwwan adda addaa fuula keenya dibachuu fi wantoota garaagaraa qaba.

Ogummaa jechuun namni tokko dandeettii yookaan beekumsa inni qabu wanta tokko hojjachuu yookaan beekumsa namni tokko qabudha. Aadaa jechuun immoo wanta dhalootaa gara dhalootaatti darbudha.

Seera kabachiisaa jechuun dambiin, nageenyi yookaan seerri biyya tokko keessa jiru kabajamaa jira moo kabajamaa hin jiru, eegamaa jira moo eegamaa hin jiru kan jedhu nama sakkatta’uu yookiin nama hojiirra oolchuun seera kabachiisaa jennee fudhanna.

Mana jechuun wantoota naannoo keenyatti argaman walitti qabnee fakkeenyaaf sibiila ta'uu danda'a muka ta'uu danda'a kan nuti ijaarrudha. Mana jireenyaa jechuun keessamattuu kaayyoo keessa jiraachuuf qofaa kan nuti ijaarree keessa jiraannudha.

Ogummaa jechuun dandeettii yookiin beekumsa namni tokko wanta tokko hojjechuudhaaf dirqama inni qabu jechuudha. Aadaa jechuun immoo duudhaa, bartee yookiin wantoota garaa garaa dhalootaa gara dhalootaa ittiin darbanii fi jijjiirramuu kan danda'anidha.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo hojii dhala namaa keessaa tokko ta'ee, yeroo baay'ee dubaroonni kan keessatti hojjatanii fi dhugaatiiwwan garaagaraa keessaa argachuu kan dandeenyudha. Manneen nyaataas deemnee maallaqa baasnee argachuu kan dandeenyudha

Geejjiba jechuun adeemsa yookaan gocha namoota yookaan wantoota garagaraa iddoodhaa gara iddootti itti daddabarsuu danda'u yookaan sochoosu yoo ta'u konkolaatawwan gaafa jennu wantoota nam tolchee ta'anii yookaan gosoota geejjibaa ta'anii wantoota adda addaa namaan oofamanii iddoo tokkoo iddoo biraatti dabrsuu danda'anidha.

Daldala jechuun gocha dhalli namaa tokko maallaqa yookaan madda galii karaa ittiin argatu keessaa tokko yoo ta'u; Gabaa jechuun gabaabinumatti iddoo itti bittaaf gurgurtaan adeemsifamu jechuu dha.

Muuziqaa gaafa jennu gosoota ogummaa dhala namaa keessaa isa tokko yoo ta'u, sagalee keenya meeshaaleewwan nam-tolchee garagaraatiin walitti qindeessinee bifa nama hawwatuun qopheessinee akka bashannanaatti ittiin akkasumas ergaawwan garagaraa ittiin dabarfachuuf kan nuuf oolu dha.

Tajaajila Bu'uuraa jechuun wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an kaneen akka Mana, Uffataa fi dawoo ta'uu danda'uu. Fakkeenyaaf nyaata yoo ta'e namni nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf wanta dirqama tahan jechuu dha. Gurgurtaa Qinxaaboo jechuun immoo wanta jimlaa dhaan akka walii galaatti binne tokko xixiqqeessinee deebisnee gurgurree irraa bu'aa argachuu dha.

Ispoortii jechuun sochii dhalli namaa qofti taasisuu fi kaayyoowwan garaagaraa kan of keessaa qabudha. Fakkeenyaaf ispoortii kan nuti hojjannuu fayyaadhaaf ta'uu danda'a bashannanaaf, beekamtiidhaa fi Akka madda galiitti illee kan ooluu danda'udha

Oduu jechuun odeeffannoowwan waktaawaa guyyaa guyyaan, ji'a, waggaa ta'uu danda'a kanneen bahan jechuudha. Oduuwwan kunneen immoo karaa addaa addaa bahuu danda'u karaa barreeffamaa, karaa gaazexaa bahuu danda'u, karaalee miidiyaalee hawaasaa darbuu danda'a, karaa waajiraalee mootummaa kanneen akka raadiyoo fi tiivii darbuu kan danda'udha.

Amantaa jechuun wanta dhalli namaa qofti fayyadamuu fi beeku karaa hafuuraatiin namni fi uumaan isaan uume kan wal quunnamsiisu kan ta'ee fi akkasumas amantaan namaaf bu'aawwan garaagaraa kan qabudha. Fakkeenyaaf uumaa isaanii beekuu fi ittiin fayyuu kan danda'anidha

Ji'oogiraafii jechuun damee saayinsii hawaasaa ta'ee barnoota dhaabilee barnootaa keessatti kan kennamuu fi waayee fuula lafaa wantoota fuula lafaa irratti kan argaman kan qo'atuu fi seenaa jechuun immoo akkasumas damee saayinsii hawaasaa ta'ee waayee wantoota dhala namaa kanaan dura hojjetanii darbanii kan qo'atuu dha.

Qonna jechuun karaa itti dhalli namaa jiraachuudhaaf yookiin jireenya isaanii gaggeessuudhaaf kan isaan fayyadamanidha. Qonni kun gosa lama kan qabuufi horsiisa loonii akkasummas lafa qotanii nyaata ittiin jiraachuu danda’an tokko karaa ittiin argatanidha.

Kitaabota jechuun barreeffamoota garaagaraa bifa barreeffamaatiin qophaa'anii dubbisnee irraa dandeettii fi beekumsa argannu. Matseetiin immoo kitaabota xixxiqqoo dubbisnee beekumsa argannu. Gaazexaawwan immoo yeroo yeroodhaan mootummaan baasee uummata biraan gahudha.

Tajaajila bu'uuraa gaafa jennu wantoota bu'uuraa jireenya keenya keessatti dirqamaan argachuu qabnuu fi wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an kanneen akka nyaata, uffataa fi dahoo of keessaa kan qabuu fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo wanta jimlaadhaan yookaan baay'inaan bitne tokko xixiqqeessinee bu'aa argachuudhaaf gurgurachuudha.

Geejiba jechuun hojii yookaan gocha waantota garaagaraa, iddoo garaagaraatti asii fi achi daddabarsuu yoo ta'u, konkolaatonni immoo waantota warshaadhaan oomishan waantota namaan oofaman annisaawwan garaagaraa fayyadamanii nuti itti fayyadamnee iddoo tokkoo gara iddoo tokkotti kan sochoosuu danda'anidha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota addunyaa kanarratti dhiibbaa uumuu danda'an wantoonni isaan haasa'an namoota hedduu biratti fudhatama kan qabu akkasumas namoota biroo irratti dhiibbaa uumuu kan danda'an imaammataawwan garaagaraa baasanii hojiirra oolchuudhaaf dandeettii kan qabanidha .

Geejiba jechuun adeemsa yookaan gocha waantota garaagaraa bakka iddoo garaagaraatti dabarsuu jechuudha. Turizimii gaafa jennu immoo daawwannaa yookaan daawwachiisuu jechuudha. Immigireeshinii jechuun biyya biraa irraa gara biyya keessaatti ittiin seenuu jechuudha.

Faaya gaafa jennu akkuma beekamu namni gaafa dhalatu bareeduu bareeduus dhiisuu danda'a. Bareedina sanarratti dabalachuuf jecha wanta nuti maallaqaan binnee ofirratti daballu qaamni keenya Akka nama hawwatu gochuudhaaf kan ofirratti daballudha.

Hawaasa jechuun namoota baay'ee iddoo murtaa'aa tokko waliin kan jiraatan kanneen akka aadaa, duudhaa, amantaa fi afaanii walfakkaataa kan qabanii fi yeroo rakkinaatti warra wal gargaaranii dha. Maatii jechuun immoo abbaa, haadhaa fi ijoollee mana tokko keessa jiraatan karaa miiraatii fi karaa adda addaatiin kan wal gargaaranii jiraatanii dha.

Oomishaalee Suuparmarketii jechuun wantoota jireenya keenya keessatti bu'uura ta'an yookaan wantoota nuti guyyaa guyyaa dhaan barbaadnu tokko bakka nuti dhaqnee tooyi keessaa argachuu dandeenyu yookaan wantoota nuti gabaa tokko yookaan giddugala gabaa tokko keessaa argachuu dandeenyu oomisha Suuparmarketii keessatti argaman jennee waamuu dandeenya.

Qoricha Aadaa jechuun dhaloonni keenya kan duraanii akkasumas ammallee kannitti fayyadamaa jiran, gama barnootaa fi gama ammayyaatiin kan hin deeggaramne, hawwaasni keenya dhibeewwan gara garaa irraa of oolchuuf jecha kan fayyadamaa turanii fi dhalootaa gara dhalootaatti kan darbudha.

Bineensota manaa jechuun wantoota namaan madaqfamanii namaa wajjiniin mana keessa jiraatan, akka madda nyaati tti fakkeenyaaf Lukkuu fudhachuu dandeenya. Akkasumas eegumsaaf kan oolan kanneen akka Saree fufhachuu dandeenya. Bineensota alaa jechuun immoo namaan alatti of danda'aniitoo bosona keessa kan jiraatani dha.

Faaya jechuun wanta nuti of bareechuu dhaaf jecha qaama alaa keenya irratti dabalannu yookaan wanta nuti uumamaan hin qabne jechuu dha faaya jechuun. Erga dhalanneen booda wanta of irratti daballee bareedina keenya ittiin guddifannu dha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun weebsaayitoota yeroo baay'ee xiyyeeffannoon isaanii odeeffannoowwan garagaraa dabarsuudhaaf kan oolan kanneen akka feesbuukii, telegiraamii fi wantoota garagaraa kanneen ta'an yoo ta'an, hojiin isaanii inni guddaan odeeffannoowwan garagaraa dabarsuudhaaf kan oolanii dha.

Faaya jechuun wantoota bareedina qaama keenyaatiif oolan wantoota qaama alaa keenyarratti godhannu yookaan bareedina keenya dabaluuf goonudha. Fakkeenyaaf warqee yoo fudhanne morma keenyatti godhanna bareedina keenya nuuf dabala.

Oduu jechuun gabaasaawwan yeroo yeroodhaan bahan kan hawaasa keenya bira gahan dhaabbilee mootummaa kanneen akka raadiyoo fi televezyiinii akkasumas dhaabbilee kanneen akka miidiyaa hawaasaatiin kanneen daddarbanidha.

Maashinoota jechuun meeshaalee uumamaan hin argamne yookaan meeshaale nam-tolchee ta'anii anniisaa isaanii yookaan maddi humna isaanii buufata, boba'aawwan akkasumas madda anniisaa elektirikii ta'anii hojii keenya salphisuudhaaf kan itti fayyadamnudha.

Geejjiba jechuun hojii wantoota gara garaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti daddabarsuu yookaan sosochoosuu jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo wantoota nam-tolchee namaan oofamanii namaa fi wantoota adda addaa asiif achi daddabarsuuf kan oolanidha.

Meeshaalee Barreeffamaa jechuun wantoota nuti barreessuu dhaaf itti fayyadamnu akkasumas akka fakkeenyaatitti qalamaawwan adda addaa fudhachuu dandeenyaa, akkasumas illee luukiiwwan gara garaa fudhachuu dandeenyaa, gabaabinummatti wanta barreeffamaaf oolan jechuu dha.

Faaya jechuun wanta nuti bareedina keenya yookiin of bareechuu dhaaf jecha of irratti dabalannu yookaan ofitti godhannu dha. Fakkeenyaaf Morma keenya irratti Warqii godhachuu dandeenyaa, Harka keenya irratti qubeelaa dabalachuu dsndeenyaa akkasumas Qeensa keenya halluuwwan garaa garaa dibachuu dandeenya.

Geejjiba jechuun hojii yookaan gocha wantoota gara garaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti daddabarsuu geejjiba jennee kan waamnu yoo ta’u, konkolaataawwan immoo gosoota gara garaa ta'anii namootaa fi meeshaalee geejjibuu kan danda’an konkolaataawwan jenna.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun waantota garaagaraa nuti iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf iddoo bashannanaa ta'uu danda'a, iddoowwan sana bareechuuf ta'uu danda'a miidhagina it dabaluuf jecha waantota nuti itti daballu su meeshaalee miidhaginaa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf mana bareechuuf waantota addaa addaa girgiddaa irratti fannisuun illee ni danda'ama.

Kuduraalee jechuun waantota garaagaraa biqiltoota nuti dhaabnee argannu fakkeenyaaf jirmii fi baalli isaanii nyaatamu kan danda'anidha. Muduraalee jechuun biqiltoota akkasuma fayyummaa keenya eeguudhaaf kan nuti itti fayyadamnudha.

Geejjiba jechuun hojii kan mootummaatis ta'u kan miti mootummaatis ta'uu danda’a, wantoota adda addaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti kan sochoosu jechuudha. Turiizimii jechuun immoo daawwannaa jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo biyya biraa irraa gara biyya tokkootti ittiin seenuu jechuudha.

Muuziqaa gaafa jennu ogummaa sagalee keenyaa fi meeshaalee adda addaa walitti daballeetooyi bifa nama hawwatuun qopheessuu jechuu dha. Muuziqaan gosa adda addaa of keessaa qabaachuu danda'a. Kanneen akka dhiikkisaa ta'uu danda'aa. Akkasumas yeedaloowwan adda addaa fayyadamnee ergaa dabarfachuu dhaaf yookaan bashannanaaf kan nuuf oolu dha.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota addunyaa kanarratti yookaan sadarkaa naannootti, sadarkaa biyya tokkootitti beekamtii kan ta'an, dhiibbaa uumuu kan danda’anii fi sadarkaa olaanaa irra kan jiran jawwaasa isaaniitiif gumaacha guddaa taasisanii kan darban yookaan gimaacha tssaisaa kan jiranidha.

Seera kabachiisaa jechuun nama seerri biyya tokko keessa jiru yookaan dambiin biyya tokko keessatti baheetoo jiru hojii irra oolaa jira moo hojii irra oolaa hin jiru jedheetoo nama sakatta'u yookaan nama mirkaneessuun 'Seera kabachiisaa' jennaan. Fakkeenyaaf Poolisii akka fakkeenyaa tti fudhachuu dandeenya.

Oomishaalee Suppermaarkeetii jechuun oomishaalee gara garaa fakkeenyaaf qonnaan bultoonni gara gabaatti dhiyeessan ta'uu ni danda’a, giddu gala gabayaa yookiin fooqii tokko jalatti kan nuti deemnee argachuu dandeenyu oomishaalee Suppermaarkeetii jechuu ni dandeenya.

Uummama jechuun wanta waaqni uume wanta duraan jiru wanta namni hin tolchine jechuudha. Uummama jechuun fuula lafaa, nama, bishaan fi lubbu qabeeyyii hunda kan of keessatti qabatudha. Naannoo jechuun immoo wanta ijaan mul'atuu fi hin mul'anne wanta hundumaa of keessatti haammataudha

Siyaasa jechuun wanta bulchiinsa hawaasa yookiin biyya tokkootiin kan wal qabatu yoo ta'u, hawaasa kana keessatti gochoonni kanneen akka filannoo, dhiibbaa uumuu, bulchuu fi wantoonni adda addaa kan keessatti argamanidha

Faashinii jechuun ammoo wanta duraan hin jirre yookaan wanta haaraa tokko fiduu jechuu dha. Wanta duraan jiru sana yookaan wanta jiru sana irratti dabaluun wanta haaraa fiduu. Fakkeenyaaf faashina uffataa yoo fudhanne haala kana uffannaa kana dura jiru sana irratti dabaluu fi faashiniin kun immoo aadaa irratti dhiibbaa uumuu kan danda'u dha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaaleewwan garaagaraa jireenya keenya keessatti baay'ee murteessoo ta'anii fi Akka madda nyaataatti kan nu fayyadan akkasumas biqiloota ta'uu danda'u . Deemnee giddu gala gabaa ta'uu danda'a dunkaana tokko jalaa kan argannudha .

Kuduraalee jechuun wanta nuti lafa qonneetooyi, dhaabneetooyi jirmi isaanii akkasumas baalli isaanii nyaatamanii akka madda nyaataa tti nuuf ooluu kan danda'ani dha. Muduraalee jechuunis akkasumas biqiltoota lallaafoo ta'anii fi yemmuu nyaataman kanneen mi'aawanii fi akka qorichaa tti bareedinaan nyaatatti oolan.

Meeshaaleen manaa wantoota nuti mana keenya keessattiin jireenya guyyaa guyyaa keenya geggeeffachuu dhaaf yookaan hojii keenya salphifachuu dhaaf nuti itti fayyadamnu dha. Meeshaleen manaa kunneen wantoota qulqullinaaf oolan ta'uu danda'uu, akkasumas wantoota adda addaa qulqulleessuu dhaaf kan oolan ta'uu danda'u.